Unenge weitoona wega kuti idikatika humwe kumwe musodzi neziya adzidzisi ane mushando bandika remene mene. Munombozviziya ere kuti abereki vana avasi venyu muntu unoziya huntu hwemwana mudzidzisi.

Kuti munhu uite basa hunge wambofundiswa. Anhu tisagarire maoko akiti we-e chinozogume kuti munhu abe inyaya yenungo. Vanhu ngatiende toofundire kuzvishandira. Tisanyanyo kujaire kuda kukumbira maningi ngekuti hauzozii kuti zvimweni zvauchapuwa zvinenge zvakadii.

Pamweni pachona mabasa emaoko akangonaka zvinodziirire umbavha ,umweni muntu inenge itori nungo . Chekutanga kuchikora aasaienda mare dzeibhadharwa mai vaiite dikatika kujuwika nepadera pesoro nemugwapa nemutsiye kushandira mwana apedze agume kuchikora .

Vadzidzisi pamweni pacho tinofanao kudzidzisa vana vedu hunu nemagariro. Kazhinji kacho abereki avatombozviziyi kana kuzvinyera, kuziye kuti vana ngevadziidzisi. Mwana akangoende pamuzi eironzi kuti madhamu nhingi wandidai, vanotosvike veipopota zvisina nebasa reshe.

Pane zvimweni zvikora zvine mitemo yekuti mwana aufani kungobuda Buda mumusha wechikora kana nguwa yekuti muende kumbatso isati yakwana asi pane vana vanenge vane musarinya unonetsa maningi.

Ana mai nana baba ngatiningire vana pavanenge veibva pamuzi kuona kuti vakahlonge zvakanaka here inonguva yekutonhora inova yaguma kudai vana ngavapfeke zvinodziya nekuti pamweni panenge pofundisa mudzidzisi atombozviyayiyi chando chinenge chopinda mumwongo.

Ana mai nana baba vana pavanenge veyibudawo veyiyende kuzvikora ngatinase kuningirisisa maningi kuti vana vedu vageza here vapfeka here vatwara chokudya ngenyaa yokuti vamweni vana vanosvika vechikwata kuzvikora umweni unenge usina nekupfeke zvakanaka chikafu haana chekunyoresa aana nechekunyorera chacho.

Adzidzisi ngatisiye nyaya yekupanichawo vana kuzvikora. Nguwa yaanenge eifanire kufunda munenge mweimuti ende woteze huni. Mwana pamweni pacho unozotogumisira wototi kuchikora handichaendi ngekuti ndinooshandiswa.

Pachikora pechitonge pakatorongeka panofane kutsvairwa vana vanotofane kunge nguwa dzeshe vakapfeke zvakachena hunge vadzidzisi murimwi munotange kudzidzise vana zvakadaro.

Kutsonga kufa amunawee, ukamboningire bhuku remwana urikupuraimari kuchikora, ndoopounozonyase kuona kuti hapana zvinenge zveizikanwa. Pamweni pacho rinenge rakadzara mafuta, ranjibhokisi inenge yakambovhurika zvakambosonganiswa mumwemo. Zvinode mweitonyasopindepo abereki acho.

Kazhinji kachona vanamai nanababa atitozii hunhu wemwana wedu kunze kwemudzidzisi mudzidzisi unoswera nemwana kubva mangwanani kusvika ripote gore reshe kana makore eshe ayinaye.

Tayimuka mangwanani teyiyenda kuchikora apa kuchikora kwacho kunenge kurikuretu. Unoda kuzosarewo ziya rati chakata, hembe inenge yatoti nyakata. Zvikora zvinenege zvirikuretu. Teyenda tisina kudlya ngenyaya yekuti kunenge kusingabasiki moto mangwanani , makuseni seni.

Tichaenda kuzvikora tiri vana vadoridori tiri kupuraimari teiti tikaguma kuchikora chataihambira kuenda korya pabhureki nenguwa yelachi ndoyataihambira kutofunda kwemene mene pamwe pacho hatisaiyayiya zvinobhuya mudzidzisi .

Ana mai nanababa muntaraunda ngatichengetedze vana, tivafundise hunhu nemagariro kuitira kuti remangwana remuntu rijeke. Vanenge vasikaziyi, pamweni pacho vanenge veide dzidziso, hino ngatinase kuvangwarira maningi teivapinga misindo dzevanenge veiita.

Vabereki ngatiningirewo vana vedu pavanenge veiende kuzvikora kana pavanobva. Tirikusangana nematambudziko ekuti vana vamweni vanozotamika ngenyaya yekuti vanenge veigara kuretu nezvikora. Pamwe pacho unotobiwa munzira achaenda kana kuti eidzokera.

Ana mai nana baba ngati ningire vana vedu pa vanenge vei ende ku zvikora kuona kuti vaka shambidzikawo ere vatwara ere chekurya mabhuku eshe unawo ere peshe peku nyorera watora nenya yekuti vamweni vana vei svikeyo avana chekurya vano svika vei chwatana vanhu veibirana zvinozo guma kuti mwana umweni azorambe kuende ku chikora zvachose.

Kwende kuchikora akusi kwai kuti kwai mwana wapasa kana kuti kwai wafoira , kutoende kovhurwe nxondo kuitira kuti ramangwana rake rijeke zvinozomurerukira mwana unenge einde kofunda eidzidziswa eiyayi zvinenge zveironzwa

Vana avafani kungoti kana vaenda kuchikora kwai hai itaka-taka birei veingokabe bhora kana kuti veingofunda. Vanofane kuti pamweni pacho vanomboendewo korya kana kuti vanomboonewo nguva dzekuerenga, dzekunyora kana kuti dzekootambe bhora.

Vana amweni veigume kuchikora chinenge cheiitwa kutchwatana kwega-kwega veibude muzvikora vamweni vana varikutonengedza maticha vadzidzisi vachiri kuzvikora vachiri kupuraimari anhuwoye! ngatigare neana edu pashi.

Vana mai nana baba ngatitarisei pavanenge veibuda pamuzi veienda kuzvikora kuti tione kuti takapfeka zvakashongedzeka ere vatakura ere pekunyorera nekuti vana vazhinji vatomgorira senherera vana vasina kusima zvakanaka.

Mwana unotomuke kubve pamuzi, kuhamba, mumango wakakura maningi einaiwa kana kutsva ngezuwa. Osvike kuchikora aachayaeyi zvinenga zveibhuya adzidzisi. Unenge akutoita zvesoro rake. Saka abereki ngatitange tagara nevana vedu pashi titange tavaronzera kuti ngatihambire chimwe.

Vana vechikora vamweni vakomana ndoovarikunyanye kuchaya mitoriro maningi. Ana vechisikana veimitisiwa kuzvikora, hazvina kumbonaka. Ngatimbodakadzawo vabereki vedu, tipedze zvikora.

Vantu ngatidakarire kufunda ngenyaya yekuti vamweni vantu vaakusungwa kupinda mumajere ngenungo. Muntu ngaadzidze kuzvishandira ngemaoko ake. Ukaona zvichikutambudza enda woofundira chiro chekuti unozvishandira pachako uchiona kamari kako ngenyaa yekuti kuzobira vamweni hazvizonasi kubuda.

Vana varikuchaye mutoriro. Azvisisinei kuti kwai hai mwana musikana kana kuti mwana mukomana. Vana vemazuwano vamire kushata. Vamweni ngevari kuzvichinja rudzi kuti kana ari musikana unenge ozviita mukomana. Azvina kururama ,ngatinamatire mweya wakadaro ubve muvana vedu.

Kune vana vanode zvikora vanoerenga nemwazvo vanoyaiya maticha vanenge veifundisa vanomuka nguwa kwayo veibatahe nguwa yekusvika ndiyo pachikora asi rimweni zidzepete aritombozii kuti kunomuka koerengwa.

Vanasikana kunyanya vari kugumire munzira, havasi kufunda. Vari kuende kuzvikora kunoite misikazwa. Unotoone mwana atove baba namai kuzvikora apa vanamai vari kushatirwe ngekutsvake mari dzokuti ana afunde.

Anhu ngatidakarire kushanda nemaoko edu, ukaone kuti nhamo yanyanya kukubata maningi usafa wakafunge nyaya yekuti ngandizviuraye funga kuti ngandiende koofundire basa remaoko ndisazokumbira kana kuba ngekuti amunawee vamweni vanhu vanozosvika pakusungwa ngenyaya yekuba.

Vana wanode kufundise mabasa enyara, ngenyaya yekuti mwana akangoswere eikabe dzoto mumuzi shena kugume kugotsi, musikamufundisi ukaona uri mubereki weijaidze mwana zvisina basa ukangofa mwana iyeye anosara mumatambudziko.

Vana ngatikuruzirapachedu kuti chikora chakakosha. Apana kwaunoenda, chero kuroorwa chaiko chaiko varume vemazuwa ano vanoda vakadzi vakafunda. Munhu une zviro zvake. Saka ngatikurudzirane kuende kuchikora.

Kufundira, basa remaoko akumboshuphi. Nungo dzinoparire munhu kuti abe, azoguma aamujere. Saka iwewe, fana wangwara, woende koodzidzire basa rako remaoko, wozozvishandira.

Kufundire basa remaoko kwakanaka kunodziirire umbavha nekukumbira. Pamweni pachona unozotoroyiwa ngenyaa yekukumbirisisa maningi, asi ukaende kofundire kuzvishandira zvinoite nyore.

Kunevana vamweni nherera, vana vasina vabereki, vawunotowona kuti vanode chikora maningi. Vanenge veyibva kuretu, veyimukira maningi, kubve mazizi achiri kurira , veyide kusvike kuchikora nguwa ichiripo, veyibate mukuwo, veyiyayiya, vadzidzisi vefundisa. Asi rimweni zimhunu rinenge ritori nevabereki vanobhadarira mari, asi atomboyayiyi.

Ukatoona mwana unenge eidakarire chikora, ramangwana rake rinojeka. Pane vana vamweni varikudzokerera muzvikora kana kuti mudzidzisi ari pamberi pavo unenge eitodaire zvaanenge eizwe kuda. Mwana akadaroko pamwe pachona gume unozotopedzisira yaambvavha.

Mwana ukabve pamuzi weivhaise maiko kuti ndichamboende kuchikora kofunda, muchinge mwazwi ngeadzidzisi nyorai zvakati chinyorai zvamunenge mwaronzerwa ngatisangidairana kupingurana pingirana nematicha.

Unotoona wega kuti mwana wechikora kuenda hake asi unonge weitoona kuti urikumumanikidza. Tinofane kumbotanga tagara nawo pashi, vana vedu kuti vadakarire chikora vayaiye zvevanenge veidzidziswa.

Vana vamweni vano dakarire zvikora maningi kuri kumuka vei erenga kubate nguva yeku ende ku chikora hino inini rangu bandika ranga riri reku muka ndai rwadziwa maningi ngeku muka pandanga ndaka ata andisatombo ziye kuti ndai fana kudai ndeizvi gadzirira ra mangwana rangu.

Vana ngatihambire chimwe kuzvikora kwetirikuenda, koonongedza maticha kuchikora akuna kunaka, kumitisana nekumwe mutoriro azvina kururama baa. Vanamai varikushatirwa ngekushande mare kuti muende koofunda imimi moosvikeyo mwoite musarinya dzenyu azvina kururama.

Pane ana amweni ekuti unobaaone kuti paanozosare kuguma kuchikora kweanenge eifundira, pfungwa dzake dzinenge dzisitori panzvimbo. Kutori kukumbirawo hurumende kuti zvikora zviwande mumantaraunda.

Ana echikora tinofana kugara takashambidzika mwana weibva kuchikora chekutanga kubvisa hembe ndxondo dzako dzinofana kushanda semwana wakufundiswa eiyayeya kwaanenge ari ukango nongedzana nongedzana neadzidzisi pasina chinangwa apana kwaunenge weienda.

Kufunda akuperi amweni anhu akazoto nyoreseranyoresra vatombobve kuamuna asi kugara iwewe watozviti andidi kumboende koororwa ndozodzokere kuchikora chiramba wakabatitirire kunge tambo yemadzviti usadaro kana uchinge wadziiswe ngeabereki kuti chimboita zvechikora.

Vana vechikora ngatiti tikaguma kuchikora ngatiyaiye zvinobhuya adzidzisi ngenyaya yekuti chavarikuita ivo kufundisa imwimwi kugadzira ramangwani renyu. Mukazoti murikude kutsiurwa mweitoapingura apana zvemunenge mweiita.

Patai ronzerwa nge abereki edu kuti zvonizvo kudhaya kwanga kusina zvikora nekurya kwemene mene vaisirana veise mu mapepa eshuga inenge yaka sara yoto nongerwa isusu tinenge ndopatinonge teyite tsukupwinya tsindiriti yedu kungate ingozha dzadambuka musoro

Vana ngatifarire kuti taenda kuzvikora ngatifunde tihambire chimwe. Tisangonongedza nongedza adzidzisi ngezvikunwe. Akiti vana ngavafundiswe tichiri kudzimba!

Nguwa yekhorona iyana vanhu vayindzi mirayi makapesana pesana. Chero nazvinozvi ukatowona kuti unechitenda chakayita sana khorera, marariya, usatambire pasinde nevandane. Enda wotambire kuchibhedhleya, urapiwe usabatidzira amweni ndapota.

Tikanyasa kupurutana zvinenge zveironza adzidzisi tinogadzira remangwana redu rakajeka ende zvinoita nyore kana ekizamu richinge rauya zama rino kuitira nyore kurinyora nekuripasa.

"Kumitisiwa weiende kuchikora kunorwadza, ngenyaya yekuti mubereki paanenge eiku bhadharire mare unenge eijuwika eikushandira, iwewe ndipo paunozoita chishwendereshete chiuno chegudo chako wakananga kumereji."

Ndichaenda kuchikora ndichakatsonga ndaimuswa ngemazizi pamuzi pataigara kumuka kusuke mandiro eaizoona kuti kwaedza kuti wamuka usiku, apa kuchikora kwandaifunda kwainga kuretu ,waizosara kugumayo here unenge washatirwa ngekujuwika neziya padera pesoro.

Anamai arikujuwika padera pesoro nemugwapa nepatsiye veishanda. Kudikitira kutsvake mare dzekuti mwana afunde. Apedzepo omitisiwa. Apedza odzokera pamuzipo panamai po.

Kune vana vane shungu nekuenda kuchikora asi avana vanhu zvekubetsera, kune vanhu vanazvo tinokumbirawo kuti mubatsire vana vamweni vari kupedzera zvikora panzira vechisiya nenhau yekushaya mari yekuenderera mberi.

Pamweni pachona adzidzisi tisu tinofane kuona mwana ngekuti munombozviziya hr kuti abereki kuronze chokwadi ksubhuye gwinyiso vana hawasi wenyu vana vanoswera ngameadzidzisi munhu unonase kuziya hunhu wemwana mudzidzisi unoswera naye.

Kufunda akutombonesi, kunode munhu unenge eida zvechikora. Pane pamweni paunoona wega kuti vana vano vendirikuti endai kuchikora ava, umweni wachona kungokare kuita kungobhadharire mare, apana zvinenge zveidiwayo.

Asikana, akomana, anamai naanababa ngatikurudzire vana kuenda kuchikora vagumey vadakMwoototsiura mwotoimunotsiura vana vechikora. Hazvina kunaka.

Kuende kuchikora azvibhuyi kuti kwai kubve mangwanani kusvike ripote vana veingofundiswa, ukaona vana vanoswera muswerere veshe veingoofundiswa vana vachona pamweni pachona vanotopedzisira vasingachatozwi zvamunenge mweiaronzera vana vanofanire kuone nguwa imweni yekuwotambe bhora, nekutambe dzimweni mitambo dzinoitwe kuchikora.

Vadzidzisi vari kuchema ngevana vechikora. Vana mweieiguma kuchikora vamweni ana akomana varikurova mitoriro. Amweni ana arikuita misikanzwa yekudanana pachikora. Vamweni vana vakatsiurwa ngematicha vanovanongedza ngezvikunwe pahuma. Musadaro vana vechikora.

Avasi vese vana vanoende kuchikora veida mwana wako weshe gara naye pashi asati aenda kuchikora kuti ahambire chimwe vana vamweni vari kuchaye mutoriro vamweni vanasikana vari kumitisirwa munzira vamweni vakoma vari kutotiza zvikora zvacho.

Kunechimweni chikora chaunoona kuti ichi chakapuwa munyama ngevana vemusikazwa vanenge veituka vadzidzisi vamweni vanenge veimwe mitoriro vana vamweni vanenge veimitiswa varipo pachikora po asi vadzidzisi ngatishingirire tivafundise vana vana kuti vasiye hwunu hwavanenge veita.

Pane vana varikumitiswa kuzvikora vanamai nanababa muntaraunda ngatimboona nguva yekuvaunganidza vana. Tivaronzere kukosha kwekufunda zvinogadzire ramangwana remumtu.

Mukore wetinawo uno tinozviziya kuti mutemo yachinja asi vana ngatikurudzirane kuende kuzvikora tasvikeyo zvatinenge tazi tiite ngematicha tinofane kuite zvetinenge taronzerwa vana vazhinji vari kutize kuchikora vamweni vari kuchaye mutoriro variyo kuzvikora ikweyo vari kunongedze maticha.

Mwana unofane kudakarire kuerenga nguwa dzega dzega. Mwana unofane kuoneka kuti mwana uyu unopasa chikora maringe ngezvaanenge ayiita, kozoita dzimweni dzounoona dzvetsvetsve kungatei ijuru rabudiswe musoro ngenhokwe.

Anamai nana baba pamweni pacho isusu tisu tinenge teishaidhire vana kuzvikora mwana akauye pamuzi eikuronzere kuti mudzidzisi wamumamisa ngenyaya yakati pamweni pacho unenge eitokunyepera iwewe ndipowo paunodimuka ngehosha ungatei irimvura yemugugwa weiyenda kotuke mudzidzisi, mudzidzisi azombofi akabatikire mwana wako.

Kune ana amweni ekubaati anobve kuretu zvinotozwise tsitsi. Mwana unenga eimuka nawani pamuzi , kuende kuchikora. Eigumeyo apana nachimwe chinenge chichapinda. Hurumende ngatizamewo ngepetinokona, kuti timboti nzvimbo imwe naimwe inge ine chikora.

Amweni ana vanodadisa vanoite zvinomwisa mvura ,kuenda kuchikora veiziya kuti remangwana ravo richamira sei. Wako mwana ndipo paanenge achiite mharapatsetsetse kuita kunge ngozha ine mitsi, ngatimbovatsiura vana ava.

Kudziirire kuba kuende koofundire basa remaoko. Nyara dzako, tisadzigarira akithi woye, ngenyanya yekuti amweni anozoguma amumajere, kude kuzobvunza, inyaya yeumbavha, nyaya yeusimbe, munhu zvishandire.

Tine vana vakawanda vanofunge kuti vakabhadharirwe mari ngeabereki, vakabve kupuraimari voende kusekondari vaakuyunivhesiti vaakutozviona saanababa naanamai, havachatobvumi kutsiurika. Vana ngatisiye mushando wakaita seuwowo ngatiyaiye kana abereki eititsiura.

Ana amweni anongofunga eiti kubhadharirwe mari yechikora kwavanenge veiitwa ngevabereki awo vakutozviona kungateyi vavanhu vanotoziya kudarika vanenge vakabhadhara vacho. Ngatipaonesese apapo vana tiyayiye abereki.

Ana mai nana baba Ari kubhadhara Mari dzekuti vana vaende kuchikora mwana atogumiyo chake kuti kana Ari musikana anotoenda kundotamba kana kuenda kovharirwa nechikomana ngatimbogara nevana pashi kana isusu vana vacho timbotaurana kuti tipedze zvikora.

Kuyunivesiti kuendayo hazvi kubhuyi kuti kwayi wotowo kukwanisa kutonga kana abereki tine dambudziko rati nosangana naro kana tichinge tambofundisa vana vanokwanisa kuti vana vayani vanenge votuka abereki.

Ana azhinji vanofunga kuti kana vana vapachikora chepaderadera vakutokwanisa kuitana baba namai variikweyo izvo sandizvopi abereki amweni arikutodakara kuti vana vangu vatombo gumawoyo pane vamweni vari kutomitiswa vari kumapurayimari vachiri magiredhi sevheni iwewe watombogumeyo chidadisawo zvekuto enderera mberi.

Kune ana anenge akatobarwa nechipo kana vana vanenge vatori nechinangwa kuti akadai akapedze chikora unode kuzodai , kozoita ana bvanyangu vanenge vasingadi chavo kude kuvhiringa upenyu hweamweni.

Ana mai nanababa varikushatirwa veikujuwika kuende kumagawe kuti pamweni vangaonewo mare dzekuti mwana aende kuchikora ndopounofundiswa wapedza womitisiwa kana kutoatiza pamuzi pachona ukateerwa wodaira zvaunoda abereki.

Kukasire kurwara hakuna zvakunobatsire kuana ngatifundire kuti kana abereki edu atomboshinga kuti ngarimubhadharire sikuru fizi muende kuchikora tiwayaiyewo ngenyaya yekuti wamweni wacho warikuti wakabhadharirwe mare wosvikeyo woita musarinya kuzvike pakumitisiwa.

Vana mai nana baba vedu vari kushanda veijuwuka maningi kuti vana tiende kuzvikora ngatiteedzerewozve kuti tasvike kuchikora ngatihambire chimwe chekuende kofunda kuitire remangwana redu rijeke rawo vakatogadzira kudhara zvikanaka.

Hama dzangu dzeshe zhinji hadzima nekutoende kuchikora, zvakazoti zvaguma pendiripo yakanga yava tsukupwinya panza yadzingwe kumera pambapare ndikati zvechiitwe kunzii asi ndakashingirire kusvika ndapedza yunivhesiti.

Ana azhinji anodakarire kuenda kuyunivhesiti nekuda kunoite musikanzwa unotode kuzogumepo wotoona vana vakutoitana ana baba nana amaipo apa hawaziwe kuti vabereki varikushatirwa tsumburumbu ngekutsvake mari dzekubhadhara.

Mai vangu vaigara vachindironzera kuti iwewe mutetwa wako wekusade chikora mazuva acho ndaiti mai vanoshupa ava. Ndeimutswe mangwananani jongwe richakange kudzipa pahuro ngezwi. Amuna ndakazozviona ndakura ndaamai ndamitiswa ndichiende kuchikora kuti hanzi haiwa madziva ava mazambuko zvava zvino.

Zvinozombinakidza ere weikona urimai mwana wako amitisirwa kusekondari asi vana veamweni varikufunda kusvika kuyunivhesiti, vanasikana kunyanya ameno chimbori chiini kude kukasire kuroorwa ere ngatimbozamawozve kumbodakadza abereki tipedze zvikora.

Ndinonzwa kurwadziwa maningi pane vamwe vana vasiri kuenda kuzvikora ,kwete nekuda kwavo asi nekuti vamweni vakona avana vabereki ,vamweni vabereki varikuto shingaira kutsvaga marii asi zvirikuramba ndochizorwadziwa hee nevana vane vabereki vane mare asi varikuite misikanzwa avasikude chikora.

Vana vazhinji kuvanasikana vari kukasira kuroorwa kumitisiwa vari kuzvikora ngatizame kukurudzira vana vabereki vana mai nana baba mundaraunda kuitira kuti mari dzamunobhadhara dziya dzisaendera mahara.

Kashomani madzinza mashomazve anozwi mwana unogume kuyunevhesiti ukatoone pamwenipachona vana vanenge veitambura maningi ndovanenge veikona asi vana vane vabereki vane mare haiwa misikazwa ere!

Tine vana vamweni vasiri kusvika kuzvikora ngenyaya yekushaye mare yekuenderera mberi. Vamweni vana vari kutobhadharirwe mare dzeshe dzakafanira vechipuwa nedzechikhafu, asi veigumeyo vari kutukana nematicha, avayaiyi zvinenge zveironzwa.

Vamweni vana avasi kutoguma kuchikora, vamweni vacho varikuchaya mutoriro, vamweni vakumitisiwa. Senharaunda ana mai nana baba, anamutape ese madhodha, tinofana kukurudzira vana vedu kuti vadakarire chikora vafunde kuitira kuti ramangwana ravo rijeke.

Vana ngatidakarire kushanda, nekufunda. Kuti munhu upenyu hwako, remangwani rako rivhurike rijeke, hunge wakafundiswa ukayaiya. Azvinei kuti kwai uri kufundiswa ngemudzidzisi kana ndimai ako, chero munhu unenge akupanga, bvume kupangika.

Anhu ngatidakarirewo kufunda. Ndaimbogara ndeinesana namai angu veindimusa kuti muka uerenge kuitirawo kuti remangwani rako rijeke. Haiwa yaibaaite tsumburumbu tsukupinya, zhongororo kuguke marenje. Ngekuti zvechikora zvanga zvisiri mwendiri.

Kuyunivhesiti chikora hacho, asi achina kana kuzwi kwai muntu unogumire, uneendeyo muntu unenge asina kuroorwa kana kudini, asi kugara mwadziirira zveshe izvozo weitobve kuchikoro hambira chimwe. Kwete kuzoti muntu unozoende kuyunivhesiti aane mimba.

Kufunda kwakanaka kunodziirira zvakawanda, vana kuti usaba unofanire kuzvifundira, ushande uhorewo mare yako unofane uri kuziya nezveupenyu usangogara weiti zvichaita.

Vamweni vana unondoone kuti mwana uyu wakazvitamburira kuti aende kuchikora. Amweni ana arikuzvifundisa varivozve varikushanda. Asi vamweni vabereki varikujuvika pari nepari kushandira umweni munhu kuti aende kuchikora. Oogumeyo oite musarinya dzake dzisina akamboona.